Cal mon aryo madongo ki latin nyako acel gin weng guyeyo bap i iwigi ki kweyo i iye kun gicito ka onyo kweyo man iteng gudi mo madit ma obedo maram iteng gudi aryo aryo man kiguru odu kweyo i iye nen calo me acata.

Cal ot magicweto cal ot lega magiwero kore matar ki dogola ne kilingo ma obedo yellow yat ariya kigoya tye i nyim ot man vementi magipuyo ki di ot man tye obeod makwar itenge tung kuca tye yen ma ocung obedo alum alum.

Man cal laco mo ma ogungu i dye poto oruko otok ma obedo alum alum ki cati matar madong kalane ocito kaboke ki long macol ki gambut macol en tye idye poto kun omako koc mo icinge tye ka pito gin mo idye poto man.

Man cal amuka ma obuto abuta gin aryo i ter lum lum man kono tye obedo agaba aagba kama gin obedo i ye ni dero me ceng tye ka kato goyo komgi kamukene obedo tipo tipo nen calo gin tye ka yweyo

Cal laco mo makar calo munu, ocung i dog nam kun obolo layot rec i pii, en oruku otok macol, bongo koyo macol, ki dong long mumito bedo cetdyang cetdyang ka ma en ocung iye ni, gweng gweng tye matino mapol tye iye matino mapol, kun ki iteng man godi tye ma opyete kun wi godi man obune matar.

Cal nam madit makimako ki wi otyeno ma dong ceng tyecito ka nam man tye ka nen kamol mol kun dero me ceng tye ka goyo kome.

Man coo aryo magitye inyim dukan ngat acel obedo abeda oruko long ma col col ki cati labade bor mobedo apol apol acel ocung acunga oruko long jeans ki fulani matar tye ka diyo cwing dukan man kicato jami calo jami mac calo waya nyo lakup watgi dukan acel me ingetgi gicato iye jami metedo kijami acama.

Cal gang mo makiyubo kibati ma wiye kwar kor ot man kono petye ka nen enyo cel makilworo kigang man en aye tye kanen cal man bedo calo kimako kimalo ki anyim tye odi ma opiete madwong atar ma oyito wa i wi cere kimalo bene wange ot tye ma okace madwong.

Man tye kanyuto cal mutoka manyilo yo kala ne kono tye obedo kwar kwar ladwoyo mutoka man tye iwi mutoka kun bedo wai entye ka lor kwede ping ki imutoka mo ma otingo en mutoka ma nyilo yo ni kiteng yo tye laco mo ma oruko bongo overal ma obedo blue en ocung tye ka neno kita mutoka man lor kwede gudi man kono tye maram kinge kuca cal yen tye ma ocung mapol ki ot ma cale nen bute keken matar.

Man muse ma munu ma ocung inget nam madit kama en ocungo i ye tye godi godi en oruko long ma obedo angom ngom cati lajiro ma obedo macol col matar tar oruko tok i wiye kun tye kaa yuto rec ki pi man matere nen maleng adada nget pi man kono tye yen maboco maki pito apita.

Man, cal cene ma kitiyokwede i uganda ma ki keketo i wi meja ma obedo maraya ki canogi i rek, ocakke ki i alip acel, alip aryo, alip apar, ki alip pyerabic.

Laco mo ocung inget wang pii mo matye ka mol en oruko ticat makwar long ma obedo angom angom ki gambut matar en tye ka diyo cim kun oroyo cinge i jeba i pii man matye kamol-li mon aryo gitye ka wako yugi ki iye ki tung anyim kwica mutoka dayana ma blu ocung kun laco ma oruko cati matar ki long m obedo angom angom tye ka wot kato ki ngete pii man mwodo olworo tenge.

Man cal nam madit matenge opong ki yea maromo apar kiwiye yea man kala gi tye obedo angom angom ento acel matye i dipi kimabor tye ki kala matar lum bene tye mutwi i dyer nam man kidong kiteng nam kiwoko tye co adek aryo gucung acunga guruko long ki ngat acel onyongo anyonga bedo calo tye yubo yea.

Lutino awobe aryo magitye i kine mwaka apar me o i aparaaryo ngat acel tye i wi pikipiki oruko cati macol lawote obedo inge pikipiki oruko cati makwar ki ciwal macek ma obedo col col inge gin tye jeriken aryo maktweyo jeriken acel awobi mubedo i nge pikipiki ni ogwako agwaka anyim tye mutoka mo makilwongo ni kosta kun ngetgi tye lum kiyen.

Man cal yeya ma ocung idinam madit yea man kono tye jami mukene obedo calo adita adita makicweyo ki net ma obedo alum alum gicano gi magiromo apararyo iyea man yea acel tye magicano bok bok madongo madwong kidong yea mukene tye ki anyim.

Cal man tye ka nyuto odi madongo makigedo kun acel tye mabor adada makome pud pe gi wero wang ote tye madwong gudi tye madit ma okato i nyime kun mutoka tye ka wot iye mapol yen bene tye madwong.

Man cal mego madi ma kome tye matar tere tye ma col kun tye ocung idyer pi ki inge tye odi macweyo goropa makiwero kalagi bene tye matar tar cal man nen calo kimako kilobo mawoko.

Man, cal kic magudure adada i wi gimo ma gin gukulu wigi iye nen calo atura ma gin gitye kacwiyone, ento pe nen maber, cal man kimako kun nyuto cal kic keken gin mo mapat peke.